Nƴamdu'on wi'etenduu mitpayiit be saamosa. Ɓeɗo waati ɗum ha nder tek awee koolo tek awee mai daneejum. Ɗiɗoo jeri ɓeɗo nafitiraɗum ha nƴaamugo, ɓeɗo waata ha nder tek awee seendina himbee.

Juuɗe roɓe on guda ɗiɗi, boɗejo man ɗon lalle hakoli mako bodejo be halagare ha kolel mako, goto man bo lalle danejum man ha koli mako.

Korwal on. Ngal ɗo jooɗi ha leddi. Ɗon filo ha dou mai. Kolo filo mai brawn, ɗo nandi be korwal mai. Hal les korwal mai ɗon njamdi goldin kolo. Ɓe ɗo naftira korwal joɗora, ɓe ɗo wata ha cuuɗi be ha palo.

Dammugal nastorde saare, danewal nda mahol sare man milik kolo be njamdi ɓalejum ha dou, nda geene ha sera, nda kosgal goɗɗo feere vangi ɗo ɓorni sarla ɓaleejum be paɗe ɓaleejum.

Deftere on, kolo deftere man ɗon bodejum, balejum, be mili kolo, inde mare kitabol arabiyati bil mutaa iina, ɓe vindi be boko, arabic buk, for beginner, ɓeɗo naftira be deftere man ngam jangungo ande arabiya, haɗow deftere man ɗon hotoji fere-fere ɗon mota agogo korowal be ɓiɓbe ledɗe.

Goɗɗo on, o ɗo dilla haa sera lambatu. O ɗo ɓorni riga ɓalejum be layi danejum, be boɗejum haa ɓandu riga man. O ɗo paɗi paɗe ɓalejo be soks danejum, haa dou lawol man bo mota on mba'antewa green nga ɗo dari.

Gora on jei sabulu yiwugo je ndiyam maɓɓode man daneru ɗo naftira bei man yiiwa ɓandu ngam wo'ina ɓandu laɓɓina ɓandu ɗon derewol danewol ha do.

Hoto soshal midiya bi’eteɗum tuwita. Kalamai ni blu be kala danejum. Ha nder mai bo be bindi danejum ɗo dau kujeji ɓalejum.

Hore lese guda ɗiɗi manga be petel kolo mai milik kolo ɗon zane bulu ha les. Ɗo mari filo gotel bulu, gotel milik kolo. Ha ɓandu hore leso mai ɗon sumpite-sumpite ɓe wati faune ɓalejum. Ha dou mai bo firem on ha sudu man.

Debbo on balejo o do turni hore mako, oɗo borni riga pink, o do mori morɗi kesi, boɗɗi, jei stayel ha les morɗi man bo ɓe watini mo bit. Sera riga mako don zane ɓalejum.

Sallaya ɓalejum do mari zane bulu(blue) be boɗejum, be danejum ɗo ve’iti ha dou carpet ɓedo naftira sallaya ngam julugo.

Yeri be sarka on, jey rooɓe, ɓe itti ɗum haa nder kwaali-maajum, kwaaliman bulu, ɓe ɗo feɗi ɗum haa nder kujeeji daneejum, kolo yeri man be sarka man daneejum, be goldin kolo, ɓe ɗo naftira on be man ɗum waatugo, ngam pawne.

ɓiɓɓe leɗɗe ha nder plate danejum. Ɗon kankana, don lemu, ɗon abarba, nda sweet milo. Ɓeɗo nyama ɗum ngam njamu ha ɓandu.

Bozuwa payanɗe ɓaleeje, juuɗe man fu ɓaleeje. Ɗe ɗo jooɗi ha dou tais. Ɓe ɗo naftira be maaje, ngam sa’a nyamdu, ko defa kujeji fere.

"Kek" on on ɗo jooɗi ɗo nder pilet. Pilet ɗo jooɗi ha dow tebur eɗo ve’iti be butol danejum sera man bo kek peton peton kon ɗo jeri, nda gora juis inde man pepsi ɗon ɗerewol bulu ha ɓandu goraman be mabbode bulu ɓeɗo naftira kek ngam nyamugo, ko wakkati badde ko babal buki.

Sare on wonde masin nda dammugal ɓalewal ɗo maɓɓiti, nastorde dammugal may bo ɓe fauni ɗum be tayis, kolo mahol sare man milik kolo, ɗon zani danejum, nda windoji guda ɗiɗi ɗo maɓɓiti. Haa dow bo, kolo may ash kolo on.

Jungo goɗɗo on ɗo jogi leda makaroni, leda man danejum ɗon bulu bee boɗejum, makaroni ni ɓedo waɗira ɗum bee fulawa ɓedo defa on bo ngam nyama nyamndu.

Gongomiji madara je ɓikkoi nda bulu be bindi bulu, nder majum nan 3ri, nda sirlak be maɓɓode ɗanejum ɓanɗu mai bo yelo, nda gotel mai bo maɓɓoɗe maje boɗejum.

Jawe jungo on ɗo joɗi ha dow kapet bodejum, be toɓɓe danejum, roɓe ɗo wata ha juɗe ngam paune, kolo jawe man bo goldin kolo on, ɓe ɗo naftira ɗum ngam paune.

Buhuji marori on sera mambo kwalii on, hander chago ɓe ɗo rema marori ko soda defa gam nyama, ɗo ɓedda jamu ha ɓandu sosei.

Nyamdu on biyeteidu kuskus ɗo jeri ha nder leda dau leda mai kolo haako ɓokko. Ɓe ɗo naftira kuskus ɓe ɗo defa be nyama bana marori ndi wa'i bo ɗo jeri ɓe ɗo sora be mai bo.

Kumji on ɗiɗo rufi haa doo tais, coloji fere-fere, roɓe ɗo naftira be maaji, ngam safutugo gaasa to ɗo sansi ɓe ɗo naftira be man.

Debbo bodejum oɗo ɓorni riga danejum be toɓɓe ɓalejum. Oɗo fauni mekop ha yeso mako, oɗo waati yeri manga danejum, oɗo mori morɗi kalaba ha hore mako, gasa kanti on ɓalejum.

Babal joɗugo siwta, ko joɗugo nyama, ɗon koromje boɗeje, ɗon koromje mili kolo, be jamɗe daneje, nda tebur bo ha chaka man be fulawa hadow tebur man, tayis man ɓalejum be danejum.

Palo on je zamanu boɗɗum masin koromje man blu be milik kolo, ɗon filoji daneji ha do koromje man nda tebul ɓalejum ɗo dow kafet labuleji man ash kolo dammugal danewal ngal ɗo maɓɓi.

Sare on mahinɗe kolo mawal sare man yelo, be ash kolo. Nɗa get balejum. Ɗammogal get man ɗo mabbiti ha yesu sare man bo mashin non, ba’anta, ɗo ɗari eɗo naftira be mashin ngam va’a yaha jaral ja haili, yaha goɗɗo yahata.

Haire'on, tafare de do jooɗi ha dou geene koboko kolo mare burawon ɗo naftira haire de waɗira, pusa be mahira ɓe do pusa waɗa laabi beman.

Guga on ɓaleejum ɗo joɗi ha dou wawru. Ɓe ɗo naftira guga ngam dasugo ndiyam ha nder wawru, ɓaawo man bo dammugal on, ash kolo.

Zane fulawa boɗejum be ɓalejum, ɗon girin bo, ɗon toɓɓe toɓɓe ɓalejum. Haa ɓe zani hoto mai girin on kokuma bulu.

Step on je vautuggo va’a gidan sama ,be wadiri dum be tais be foniri dum be tais sera mai bo don jamde baleje habo da bob yite be danejum be balejum hadobo hosere on be gene hado man.

Nyaamdu on defaandi, maroori ɓe waati ha "filet". Ndaa kusel hadow ɗon haako. Ɗo defa maroori nyaama ndaa sera may bo ɗon manja, maroori may ɗo mari nyebbe.

Hako kabije on ha nder pilet. Ɓe hauti hako man be bakuru, ɓe defi jiɓi be bakuru, ɓe waɗi dambu. Nda tingere ɓe he’i rawun ha dou, ha sera ɓe he’i kokumba be tumatur. Ɓe ɗo nyaama ɗum ngam hara.

Siteps on, je ɓe va’irta gidan sama ha ɗow. Kolo mai Burawun ha pila ɗanejum ɗo ɗari. Ha las mai varanɗa on ɓe tais ɓe jamɗi ɗo tari ha ɓanɗu mai. Ɓanɗu mahol mai ɗanejum tais mai ɓo ɓurawun.

Mahol saare on, kolo man burawun ba daneejum, dow bo njamndi on. Ɓe ɗo naftira be saare ngam nasta jooɗa. Her yeeso mahol man bo geene on fuɗi.

Worbe'on ha babal moftorde siyasa, wobɓe fere ɗo ɓorni jompaji be kifnejo, wobɓe fere ɗo wati gilas ha gite mabɓe ɓaleje.

Jungo debbo on ɗo jogi fandu nyebbam mabbode man goldin kolo nyebbam on je ɓe wujata ha gasa je ɗo vindi triplhed collection heyakirim.

Lodde on ɓe ɗo jeri kolo maje blu ɓe ɗo mari maɓɓode ɓalejum, fere ɗo vaggi ha ɓandu mahol ha domai bo windo on de jamdi loɗɗe mai ɓe ɗo naftira wata ndiyam ha ndar,

Leeso on ashkolo be goldin kolo, hadow leso man ɗon filoji ɗo jeri, gotel man layi ɓalejum be danejum. ɓeɗo naftira be leso ngam wata hasudu, wala siuta ko ɗana.

Piirowal on danewal, be bindi boɗeejum. ngal do dari ha dow kolta mangal, piirowal ni do fiira on ha dow ɓe do naftira be maagal ngam ɓofta paasinja jei wadata jahaagal judɗum.

Debbo on oɗo joɗi oɗo ɓorni habaya pink be ɓalejum, oɗo maɓɓi yeso mako, juɗe mako be lalle ɓalejum, nda gorko bo ɗo dari ha ɓawo mako ɗo maɓɓi yeso mako be juɗe mako, oɗo wati agogo be jompa pink.

Defte on je addina isalama ,dojeri ha dou tebul balejum e do naftira be maje gam janga ko modibbe jangina gam bedda andal ha addina isalama.

Gaazal on, kuje paune. Ɓe ɗo naftira ɗum haa faw rooɓe ɗo naftira haa faunugo yeeso maɓɓe, nda gite goɗɗo be kine, gazal mai ɓe ɗo waata ɗum haa gite, bedo vindi gazal.

Deftera on waɗeri be kolo blu ha doman ɓe ɗo vindi de low of human netur ɓe ɗo naftira deftera ni gam janga ɓedda andal je wani ha ndar deftera man.

Kwali lekki on, ɓaawo man daneejum yeeso man bo haako ɓokko, nda laayi daneejum ha caka, ɓe ɗo naftira lekki ngam moɗugo to goɗɗo nyauɗo ngam nyaunda.

Debbo on oɗo dari nder saare kombi get ɓalewal hoore mako moraaka ɗo sanshi oɗo waati yeri oɗo ɓorni riga ɓalejum ha bawo mako inji on danejum.

Gilas jee gite ɓaleejum, gilas man bo daneejum, ɗo jooɗi ha dow booro daneejum. Ɓe ɗo waata gilas ha gite, gam naawol gite, ko gam paunugo.

Nder suudu on ,be penti daneejum ha silim may bo ɗon bob daneejum .Nda siteb jey va'utuggo gidan sama, ha dow nda dammugal ,ɗo maɓɓi daneewal tayis man bo mili kalo.

Debbo on balejo o do borni riga danejum ɗon sarka ha dande mako odo wati yeri danejum guda tati o do mori mordi cukum, be mori mordi mambo be gasa kanti.

Gurel ɗon nda diyam ɗo tari ha sera, ɗon geneji, nda leɗɗeji be ci’e, nda motaji ha nder wuro mai, ɗon sare fere ɗon mari kwano boɗejum, ndiyam ɗo tari sera wuro mai.

Nyamdu on vi'etendu indomi ha nder shago leda man yalo be boɗejum be bindi bulu ɓeɗo soda indomi defa ngam nyama.

Janareto on, kolo mai ɓalejum be boɗejum, ɗomari taya ɗiɗi, haɓawo mai bo katako fere on, ɓe ɗo naftira janareto ɓe kunna to wola hite nepa, ɓe nafitira be mai ha sare, be ofisji, be makaranta ji.